Haysappe bollan de'za misilen nusi qonc'isiza gitta hinxa bagara bettes etta sinththanikka haththi shiqqidi uththidayisa be'o danida'os.

Hayappe bollan diza misile nuni beyishn issi mala mayo mayida Mitha ootho othiza asati issi oyde issipe shiiqidin othizaysa beyo dand'os

Hayssappe bollan shiqida asati dumma dumma dunguza mayo mayidi dizayissanne bagay ba kushshen maatta oyqidi de"ossona

hayssafe bollan deiza misi leenoni beyissi laythay bida asay wuri sa7an uttidi deisshin issi karetha moy7o may7da atte intas eqqidi haasaya haasayishe dizayssa bessees

Hayisafe bollan shiiqetidi uttida asati dumma dumma tamarida asata giddoyssa erisoosana hayssata giddonka nudere topphiya taqalayn ministere aymede aabera izi macasera dehoosana

hayssabe bollanka booththa qalame ti7ettidi lo7iza sohoy beettees hayssa lo7iza soha sinthenka dumma dummo uthati de7oosona

hayssafe bollan diza misiley hoykko asata shiqoynoos qoncisizay asati shiikidi uttidayssa beyoos hayssatappeka ichashupe daro asati dunguza may7dosana

hayssa nu beyayssada gidikko dor abira iza kabinetara issi bolla shiiqettidi uttidosona bolla baggarakka itophiya bayndiray dalgara micettidi uttides sinthe baggarakka hoto denthizaddey dees.

hayssafe bolla shiiqida misilanni be7shin dumma dumma maya mayida asati puda duge qaxizayssa beyoos hessata giddopekka zhanxilla oykkiday dees

hayssafe bollan de'iza misilen nibeessi issi aayey banaa idimala diishin issi haakibe qasse gittiba deemmanas dhale giigisi she dizayssa be7o danda7oos hayssata gelqa hara asatti deyoosa

hayssabe bollan shiiqettida asati dumma dumma may7o may7ida hayssatikka addeti dunguza macati qasse xibabe may7idi majarake bolla guppi shede oossa

Hayssafe bollan deeza mishilenos qoncisinoy ddumma dumma male may'di uttidi silxana ekkiza asata bessis inti uttida puydeykka pehunae.

Hayssafe bollan diza asatinos qoncisizay timirte ongidi onjettidi kushe dendidi baqqizayssa be'o dandayoos issi aawaykka dunduza may'di hatixara utti dees

hayssafe bollan dumma dumma asati shiiqi eqqiday simoos qoncisiza issi addey dunguza melamayo mayges hankoyssatikka issisara sarotetha laametti shidos

hayssafe bollan diza misile tani beyishin dunguza may7o may7ida aawati iqqidossana hayssatappeka banta kushen maata oykkidayti de7oossana

Hayssafe bollan shiiqida asatappe baggay xibabeera oyekko dunguza may7dosana hanko asaykka dumma dumma may7o may7di shiiqidi eqqidosana.

Hayssafe pude baggara shiiqida misiley nuus yootizay dumma dumma laythan diza asati wurikka issippe shiiqidi uttidayssa beyo danda'oos.

hayssafe bollan shiiqida misile nuni be ishi issi aaway ba ayfe bolla maanexire aaththidi bawophen nadala xaaxidi booththa moy7o may7di uttidi maygirakoonen haasayishe dizayssa beyoos

Hayssabe bollan shiiqida heedzdzu maccati de7osona. Hayssatappeka nam7ati dungguzza xibabe mayida isinniyakka hara mayo mayadus.

hayssafe bollan de'iza misile nuni beyshin ichachu aawati eqqidi de'izayssa be'o dandayos hayssatappeka heedzdzati gaabe mayidosona dunguza mayokka wurikka mayidi de'oosona

hayssafe bollan diza misile mimipeshin issi adde manaxiriya aaththidi baduuna maygirafoone oykkidi uttidi haasayizayssa be7o danda7oos

Hayssape bolan nuni be7ishin nam'u soon tamay eexxizayssa be'os. Haysa tama bolaka karetha ottoy uttidi de'es.essi ottaska mamasey de'es.

Haysappe bolla issi ade dunguza mayo mayidi eqidi hasaizaysi besess.iza guyereka gita miththaynne cora assati betosona

Hayssappe bolan de'za mossile nuuni be'ishin tigire naythi shiiqidi eqidaysa be'anaas danda'oos entha sinthankka issi enddoy massara ba hashe bola oykadda de'awuss.

Hayissappe bollanni diza missile nuni be'ishshin issi na'iya totale jarikane oyikkada shore Bada haththe tikizayiss be'os danida'oss.haa na'ayikka cililo mayo mayada de'awus.

Hayisappe bollan shiqidi misile nusi qoncci,sidayi jabanayi de,ees sineti de, osona duma duma masoneti de, osona shashayi de,ees

hayssabe bollay shiiqida misilen booththa kafoti beettoos haboththa kapota ashchenka dalga haaththe de7ees za giddonka diccida maatay beettees

hayssafe pudde bagan de'iza misiley nus qoncisizay paydon ichachu gidana zinjeerooy woyikko geleshoti shiiqidi uttidayssa beyoos

hayssafe bollanani xeellishin issi indoy ba hudhe yeddada qoobe ooththada karetha may7o mayada sa7an uttara dizayssa beyo danda7oos ha indiyakka karetha caamma axalus

Issafe bollan shiiqida mishilenoos qoncisiza aksume asabeeta kirstiyaane hoykko woossa keeththa essees hayssika itophia hida asi wuri wiidi xeellees

hayssafe bollan diza misilemius qoncisizay dalka gadey wolkko cililo gadey beettees hayssarakka asati shiiqidi salafettidi hamettizayssa peyo dandawas

Hayssafe bolla deiza misila yunigeshion addera macara abasha malo woykko xibabre sikisi mayydi alga bolla iskidi deizayssa beyo dandakos.

hayssafe bollan diza misila nuni be'ishin nu dere topphiyas issintho katama gidiza addis ababa bessees hayssabeka bollan addisaaba giza xuufey beettes

Hayssafey pude baggan shiiqida misi leynos qoncisizay tigire kililen issi macasiya yelanas wodey gakkichikko gonchettiza ba'aale giigettidayssa bessees.

hayssafe bollan dizay giya bessees hayssi giyanka xibabetinne dumma dumma nayta mayoti de'oosona hayssa giddonka bayzettanas shiiqidosona

hayssafe bollan diza asata nunibe ishi aaway beettes aaya beetos naytikka wuri issi mala may7o sikisidi aqqidi deizayssa besoeeth hayssi addeyka ba hopphen qoobe woththidis

Hayssafey bollan deiza misilemuus qoncisizay dalga hoora giddon paydon tammafe daro geleshoti gelidi uttidi deizayssa issiyis awaykka gelizayssa beyoos.

hayssafe bollan shiiqida isileynoos qoncisiza dalga wara giddon killira haaththe hedduge qokkidayssa beyo dandawos haathtxeka iita darokko

Hayssabe bollan issi naiya ba qoodhen iita daro callashishada aaththada kallo oqidayssa be'o dandawus.

Hayssafe bollan shshiqida misiley nus qoncesiza heedzdzu addeti mole qanxizayssa be'oos ha addetappeka nam'ati zo'o shurabe mayidoossona issinaykka kareeththi mayidees

hayssa misila nuni beshin daro asay issi wogolo bolla haaththe bollara bizayssa beyoos eeta giddonka issi addey eqqidi eetas haasayishe dees hanko asay qaska kare bagga xeelishe doossona

Hafe bollan diza misilay noni beeshin issi yaayoy bootha mayo may7ada badaben lanco qachada hu7e bolla shaashe qachada uttare tukke fentisizayssa de7oy dandawaas sinthen kal cuuyhe cuishe dees.

hayssafe bollan shiiqi daa nayti oyddu gashshanayti miicizayssa bessees hayssata guyinka shoore woykko gita haaththenne dumma dummo cililo wazati beettosona

Haysappe bolan dizza misiley nusi qoncisiza issi zo'o xonpizza marka ey bettes izza bolaka tophiya bandiray betes haysa bolankka bahire saleda giza xuffey dees

hayssafe bollan diza addeza nuni beeshhin garsera booththa mayo maydi afara karetha mayo may7i sinthen izas heedzdzu mayke sinthen daqqanetti haasayi shelees

Hayisabe bollan diza misile yunibeshin issi indoy komputere dooyada uttidayssa peoos handiyakka galali'o mayo moyada booththa shaashe ba hophe bolla xaaxidus

hayssape bollan de'iza misile numi beessi asathi siiqi uttidi haasayettizayssa beyo danda7oos ha hasayettiza asantikka usuppulati majireke bolla kezidi uttidosa

hayse bollan diza misili nuni be ishin tiutere giza booththa xuufera xaafetidi deees hayssika nu silki nuni go7ettiza teknologi hida aplikeshineko

Hayssafe bollan diza mishilimos qoncisizay issi aayoy naa idimmada ba hophe bolla karetha shaashe athada naa dhanti danthana gada xoonetti dayssa bessees hayssika kosha besses.

Haysdappe bollan shiqidaysa ha misiley qonccissizay paydon heedzdzu asati eqqidi haasa7izaysa be7os asatika Banta huphen Mayo qobey wothida

Hayssape bollan diza misiley nusi qoncisidayi issi aayiya zambile ekada gede bizayisanne henira duma duma asati qaxizayisa besesi, mithatika deyosona.

Hayssape bollan diza misilee nuuni be7ishin elektrikera ooththiza maashithi dishin eqqidi eqqidayssi be7o dandda7oos; haysatha guyeerakka samaye medho oykkida sohoy dees.

Hayssabe bollan dizayssa nuni beyishin elektirike beettees hayssika elektiriketi issi gootappe haraso yedo dandayettizayssabe siyis.

hayssafe bollara diza misilay nuus qoncisizay omarsara poo7iza wazara direttida sory deees iza achchenka mithati de oossona ha mithatikka cililo gidoyssabe oosse

Hayssafe bollan shiiqida misilenos qoncisizay oge tiixan xompiza wazata asati woththidayssanne katamay xompizayssa be odan ra'oos

Hayissape bollani diza mossile nunni beyishini darro assati shiqi utidi qanixxetidda asho qaherra mishe dizayissa be'o daniddayosi ,etta sinithanikka lasilassayi dessi.

Hayssappe bollan diza misiley nuus qonccisizay awashe bankke asatas dhiillenne zaytte dumma dumma bazi asas iimizayssa be'o dandayos

Hayssappe bollan diza adda nu beyishin kareththa mayomayiddii ba huphphe bolla qoope woththidii de'es ha addeykka ba kushen iskirbitto oykiddi mazgabbe bolla xapishe de'es.

Hayssappe bollan shiiqqida asata nuun beyishin payddon ichchachchppe daro giddoyssa xellayssi hayssatappekka issinoy sinththen uuttidii entta hassayisishin hankoyissikka qase bantta sinththen haaththe woththidii kaalosonna

Hayssafe bollan shiiqida misile nu beishin issi indoy ba hodho guye oysethada booththa moy7o mayada ba kushen silke oykkada deizayssa akeeko danda7oos.

Hayssafe bollan shiiqida misile muni beeshi ogey beettes ogachen qaysi motorey dheqqidi deees asatikka uttidi deizayssa beyo dandaloos oydetikka beettos.

hayssafe bollan diza nam7u asati beyttosan issi nayka karera eqqides issi nayka bankeso oosanchay bira kessidi immizayssa beyoos

hayssafe bollan shiiqida misiley nus qoncisizay fiyameeta kaafe gizayssa bessees hayssa giddonka qurse misay iraatey bayzettees

Hayssafe bollan de iza misidanos qoncisezay misina iya hashshu saroyideta giza kathaso eriso garsen eqqada deyawas issi niyakka kushe miicitas..

hayssafe bollan diza misile nuus koncisiza birahaane banke gizayssas iddire gizawazi siyideti izayssas ha'i teknolojey ehidayssara bessees

Hayssafe bolla nuni beyiza adde ba sinthen dabtarenne dumma dummoazati beettosona iza sinthenka dunguzay iixettidi dizayssa beyo danda7oos.

Hayssape bollan dizayssa nuni beishin alamaqafe lo7o gidiza qamma giidi bonchiza yssa ebeettes hayssatikka geen diza asati mele issi malamayo maydi de7oosona.

Hayssape bollan diza misiley nuus qonccisizay tophiyan issipetetha pirdeso giza poschere besees.

Hayisappe bollan dizayisa be,ishin botha qalamen tiyetida githa woga sohoyi betees hayisika ichashantho layitha bonchishe dizayisa besees

Haysappe bollan dizaysa nuni beyishi oothetidi buro wurona keethay beetees. Haysappe gede baggara asati shiiqidi eqqidaysa beyo danda'oos.

hayssafe bolla shiiqettida misiley nus bessizay miththa bolla xompiza wazati xaaxettidayssa pe'o danid'os tophphiya baynidirayikka yuuyidi qachchetidees lo'izasoyka betees

hayssafe bollan diza misile nuna bessizay worko noos qoncisizay mithati beettosona ha mithatikka cililokko izaachenka sohoy beettees

Hayssafe bollan shiiqida misileeneos qoncesizay buro keexxettishe dizo soy bessees hayssa garsenka asati shiiqidi de7oosona

Hayssafe bolla diza misilenus qoncisiza katamay xompiza wazata ajjabettidi woykko mabraten xompidi soho dikka lo7edi dizayssa beyo dandayoos.

hayssafe bollan shiiqida asati booththanne karetha oyde bolla shiiqidi uttidosona hauttida asatikka dumma dumma may7o maydi de'oosona

hayssafe bollan dizayssanon egdenshin gita pooqey beettees hayssa foga afarakka sengatera traydersi yuunyen giza xoofey beettees

hayssafe bollan asati simmentoy bayzetizaso gilidi eqqidi issife haasayizi hissabeyo dandawos hayssatappeka oydafe daro asati ba kudphen qoobe woothidosa

Hayssafe gollan diza misileenoos qoncisizay qoodhen baajja aaththida asati botha tarapheza yuuyidi uttidayssa be'oos hayssatappeka oyddati karetha may'o may'da.

Hayssafe bollan shiiqida misili nuus qoncisizay nu dere tophiyas issintho katama gidiza tunga kilera duge poto denthidi bessees hayssika iita lo'ees.

hayssafe bollan mus shiikida misiley qoncisiza asati shiiqidi eqqidayssa beho dandawas ha shiiqida asatikka banta kushen toqa bandira ekkidosana

Hayssappe bollan diza misile qonccisizay soo keexxiza baale moyatara dumma dumma asatara buro keexettiza soo beyanas gelishin bessees.

Haysappe bollan de'izaysa nuni beyishin issi naya hargetada dhiskaizaysa beyo dandayos hano na'iyoka issi haysappe bollan de'izaysa nuni beyishin indiya yada oychashe idimada oykidaysi beyosi

Hayssappe bollan diza misile nuni be'ishin issi aaya na'a idimada uttidaysa be'o danda'oos. Ha na'iyaka samaye kubayera haathe ugashe de'awus.

hayssafe bollandiza misila monipeshin dheena ministeren mazakabettida issinthoziza muus seketeti giidi dheena ministere kessidayssape odanda oos

hayssappe bollan de'iza misile nuni beyshin laythay guuth bida asay wuri shigidi oyde bolla uttidi de'izayssa beyo danda'os ha asatika hospitalen de'osona.

hayssafe bollan diza mishalaginos qoncisizay mitha garsen eqqidi de oosona hayssati eqqidi deizayssatikka dumma dummamedhe oykkida kaametakko

hayssafe bollan de7iza misilemiyos qoncisiza qissi haakkime gashe naas duunara imettiza dhale immana yizayssa beqaws ha gashe naayakka ba hodphen zo7o qoobe woothadus

hayssafe bollan disa yossi lemonife ishin issi addey ekkidi kilinike pirwoyko haakimosoppe dhale shemmizayssa be7o dandawa bayzizan diyaka bootha may7o mayadus

Hayssafe bollan deiza misilononi beyishin haydon heedzdzafe daro asati dunguza ba qoodhen yegidi eqqidossana paranjeeka intas aazi gido yootishin deees.

hessafe bollan shiiqida misilenni beeshin issi aa7e safetada yaada uttidayssa be7oos nam7u haakimetikka izo akamishe deyoosana

Hayssafe bollan deiza misile nooni beessin issi ndoytoho meqada uttara dizayssa pe7o dandawas izokka yiidi oychiza asi beettees.

hayssafe bollan deiza misile nenigeshin aki mitisife shiiqi eqqidi pato dendidayssa beyo dandawos ba duunanka maske aaththidide oosona

Hayssa misila nuni beishin qammo balzilxane kaaphoti issi bolla shiiqetidi eqqidinne doosona heetappeka nam7u indeti xibabe may7o maylli doossona hanko addeyka.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn hezhzhu asati botha mayo imishin beyo dandayos na'ayika ikanas kushe micidi hokidi de'es

Haysape bollan de'iza misile nuni be'ishin bolokete amaratiza woyko bolokete medhiza asati bolokete medhishin be'os haysatika karetha mayo mayida qq

Hayssape bollan de'iza misile nuus qoncisishin hara dereppe yiza imathata gaammo dere asay maata buucci ekkidi biidi mokkishe sarotetha laamettizayssa bessees.

hayssape bollan de'iza misilennos nuus qoncissizay issi boththa may'o may'idda adey eqkidi haasayizayssa bessees iza guwerakka lo'iiza boottay dees

haysabey bollan diza asatanan be ishi phaydon ichacho asati beettoosona issi nayka oge bolla hamettishe deees issi aayoykka oyde bolla otta de7awas

hayssafe bollan diza mishilen ninidayishin dumma dumma mayo may7ida dumma dumma tamarida asati ogera haadufi gilizayssa be7oos afarakka dumma dumma mitxhati deyoosa

Hayssafe bollan shiiqetidi ekkida asata noomi bieshin banta kushe idimudi de wassana hayssatappeka paydon ichasheppe darotin banta hudhe bolla qoobe wothidi de7osa.

Hayssafe bollan deeza misi leynoos qoncisizay oosetishe aggida oge bessees hagenka oosetishe aggida sohoy deees biratati yiixettidason de'oosana

Hayssafe bollan diza adde nun beyishi shamize maydi iza buyen qorqoro dirsay diretti dishin izi sinthen eqqidayssa beyo dandawars.

hayssafe bollandizami silenomi beysi gita ogey beettees tiixarakka dumma dumma mitha qommoti tofitidi dogedayssa pe7o dandalos ha baggarakka gita kaamey beettees

hayssafey bollan diza misile muni xeeleshin ogey iite tidi dizayssa poykko haaththey iissidayssa be7oy dandayoos keeththeykka qorqorora direttidayssa beyoos

Hayssafe bollan dizayssanonippe ishin dalga gadey beettees hayssa bagga gede baggafekka tamareti diza sohoy beettees woykko wolayta sodon beresten addenayti aqiza dorme beettees.

Hyssafe bollan diza misiley mos qoncisizay garmenti giza koppeso weykko dumma dumma mayotanne attamettiza wazata kessiza sooy bessees hayssa sintinka issi naay dees.

hayssafe bollan diza misile nuus koncisizay keebron giza poscheley bessees hayssika poto sooweykko koppeso gidanas dandayees

Hayssafe bollani shiiqida misilimimi be ishi nam7u asati baynda hohphe bolla qoobe woththidi karetha may7o maydi kushe baqqizayssa beyoos inta guyerakka bootha mayda mayosithi deyoossona.

Hayssabee bollan diza misile nuusqoncisizay karetta fistale e yuusheti giigettida dumma dumma pitet de'oossana intisa diretti uttidayssa akeekkos.

Hayssape bollan diza misile woykko postere nuus yootizay inddoti gelizaasoy elleso lewte bessees.

Hayssafe bollan shiiqida misi leynuus qoncisizay pirde son ooththiza daanni oykkiza wadooshanne iza qasse tophia bandire bolla uttidaro bessees.

Hayssafe bollan shiiqida misiley nuus qoncisizay issi addey samaynne karetha walakka moyo may'idi oyde bolla uttidi ba kushen pirdeso dani oykkizayssa oykkidi uttides.

Hayisape bollan diza misilan be'ishin asati asipalite geshizayisa be'os ha asatapeka issinya itatha garera epashe de'awus

Hayssafe bollan diza misileno ne beeshin daro asati kezidi oge geeshshizayssa beyo dandawas ha asati oga geeshi shekka baynta kushen pito oykkidide oosona

Hayssafe bollan diza misilemoos qoncisiza dumma dumma asati gelidi gada giigissizayssa bessies hayssatappe nam'atikka malaya mayo ma'y'di de'osana.

Hayssafe bollan diza kaaminonibe ishin galan onne zo7o medho walakka oykkides hayssaska usupun gommi deees aspalte oykkidikka bishe dees.

Hayssappe bollan shiiqida misiley nuus qonccisizayssi atto topiqe shaape woykko shaape toshiqe hayssi addeykka mitikile dayrekitere gidoyssa besses

Hayissappe bollanni diza missileyi nusi qonccisizayi nigide banke Giza asayi national idera issippe gaseththitte Giza erissoyissa besses.

hayssafe bollan dizayssa nune beishin payda mettawuqiyay oonas ay maaddize giza oyshas hayssi payda metawuqiyay gashshe naytappe jammaridi yumberestin diza naytas hayssata ubbas maaddes gees

Hayssafe bollan diza misile nues qoncisiza nam'o asati sarotetha mizayssa pe'oos hessika asatas elektirike agelgilotemmi lo7ethidayssa bessees.

Hayssafe bollan shiiqida mishilenos qoncisizay issi addey nashinal hage kesisidayssa qasse izi tungan deizaadde gididayssa eroos

hayssafe bollan diza addanoni beishin koshen mayke oykkidi deees hayssa suntaykka atotoofige shaafi geetettes mitikile waanna dayrektere gididayssa eroos

Hayssafe bolla shifida xoofenoos nashshizay nashonal ayde misqebay guutha gizeppe gue tophdhan kosho aggenna hayssa gisho nashonal ayde kesoy giddeo.

Hayssappe puude bagara ha shiqqetidi yiza asati oyiddati ayifen manaxxire aththidi ogara ha hammetish yizayisa bessesi entta acheraka kammeyi des

Hayisape bollan diza misilan nus qonicizays daro toketidi gakida badala gidoni gelidi qaxizayisa woyiko hametizayisa be'os ade asatapeka ba huphiyan qophe woxidays dees

Hayssape bollan de'zza missile nusi qoncisizaytho naytti wuri shiqidi makina appa kezidi thophiya bandira pude dhoqqu histtidi oyqidaysa besess. Hayssathapekka issi nay dunguza surre attidess.

Hayisappe bollan shiqidi eqida asata hedzati mac'a gidishin issi na'ayi adeko na'mu mac'atika xibabe mayidi de'osona issiniyaka zanxila oyiqadus

Hayisafe bollan diza misilo yunibeeshi issi paranje addey yudere xibabe oykkidi miicizayssa be'yoos matarakka issin diya eqqada de'awus

Hayssafe bollan shiiqida misiley nuus qonccisizay dumma dumma mayo mayida asati ha yishe doosana. EnTta guyerakka booththanne karetha walakka medho oykkida kaameti eqqida

Hayssappe bollan diza misile nuni be'ishin issi adde karetha may'o ma'di eqqides. Hayssika hashshu dasigides gizayssa mayidi de'ees.

hayssafe bollan shiiqidi eqqida asati beettosona ha asatikka paranjekko banta ayfinka manaxire asthida asati de7oosona sinthenka manceken hissi adden eqqides

hayssafe bollon shiiqida misineta nuni beishi moternoti issife booththa may7o may7di ha laagecti sheezayssa pe7o dandawoos intika bilxiginna arma dhoqusti oykkida

hayssafe bollan diza mishile niyn beyishin nam7u asati dunguza maydi heera haara xeelestishi beyoos hayssa guyenka issi addey poto denthishe dees

Falsafe bollanoni beyiza asati teknologie ehida woykko elektiriken ooththiza dereja budde kezishe de oossana hayssatikka karetha may'o maydi de'oossana.

Hayssati bollay shididha asata nani de ishin daro asati nam'u markabe giddon qelidi haaththe bollara bizayssa be7o dandawoos hayssatikka haaththe bollara boosa.

Hayssafe bollan shiiqetidayssa nuni beishin nu dere tophiya xeqilay ministeriya aymede aawi anko nam'u asatara ehidi issi besse bessishin beyoos.

Hayssafe bollande iza misikan issi adten dunguza mela may'o may'di kushen maygirafonne oykkidi haasayizayssan biyo dandawas haaddeyka baayfen anaxire aththides.

Hayssabe bollan diza misile mibeshin zo7o addey xillatara diza may7o may7di bahobe bolla booththa qobewothi kushe maygirafone oykki haasayizayssa be7o dandawoos.

Hayssappe bollan shiiqida misile nuunu be7ishin kareera hara asathi gelidi asa be7izayssa be7oos; hayssathikka paspporththe kessanaa bidosona.

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn issi indiya karetha mayo mayada ba ayfenka manaxire athada mayrigapone oyikada hasayizaysa beyo dandayos izzi acharaka hara 2 adeti eqida

Bollan shiikidayssa nunippe ishi nam7u asati sarotetha laamettizayssa doydandawas inde guyerakka tophiya banderay kaqettidi deees

Hayssafe bollan diza addehanone beishi iza sinthen oyddume ekeraponen eqqidi deishin izi qasse madareke sinthen eqqidi asas haasaya haasayizayssa beo dandayoos

hayssafe bollan asati shiqidi eqqidayssa peyo dandawoos hayssataska sinthen ciishshay deees asatikka eqqidi issi addey haasayishin siy siitosona

Haysape bolan shiqetidi utida asati issi mala mayo woyko mekelakeya malaya ma'idi uthidosona nam'u mac'c'atika banta ayfen manaxire atidi de'osona.

Haysape bolan shiqidi eqida nam'u asati mekelakeya mayo woyko malaya mayo ma'idi de'osona enta guyeraka nam'u asati utidi de'osona.

hayssafe bollan dizayssa ne be ishin issife paydon ichachu makinati dhiqqidi deyoossana hayssatas ka medhoy boothara kalessara walakkakko inte achchenka mithati de7ossana

Hayssappe bollan de'iza misilen nuni be'ishin issi poolise mayo mayida adde eqqidi waraqetara asas yootishin hanqo poolise tiqase uttidi siyizayssa be'os.

hayssappe bollan uttida asa nuni beishi asati shiiqidi zo'o oyde bolla uttidosona enita giddonka mekelakiya maalaya tirafike maalayanne poolise maalaya mayidi walaketi uttida asati doossona

Hayssape bollan diza asata nuni xeellishin poolisenne makkalakaya malay mayida asati de7oosona. Issi addey qassi jinsse koote mayidi enttara haa photo denddishe de7ees.

Hayssafe bollan diza addey ba hudhen qoobe aaththidinne poolise malaya may'idi ba kushe maygrafoone okkidi hasayizayssa be dandawoos

hayssafe wollen shiiqida misiley nuus qoncisizay meleya moyo mayda asati buri sallafettidi eqqidosona inta sinthan diza nam7o asati qasse tophea bayndera oyqqidosona

Hayssafe bollan shiiqidi uttida asatappe issi nay ba hodhphen dunguza qoobe woththides iza gurera diza addeyka oolise malaya maydi deees

hayssafe bollan diiza misile nuni be'ishin sinthera issi poolisa mayo mayda addey apach motere oykkidi dishin guyera qasse issi mala mayo mayda moterenati kaallosona

hayssafe bollan shiqida misile dumma dumma may7o may7ida poolisetinne oge ooththiza asati beettossana oge ooththiza asatikka zebira asas tohora baanas kiikisishe doossana

hayssafe bollan shiqida misilenu beshin wuri asati issi mala mayo maydi shuccizayssa woyku kabare shuccizayssa duyo dandawus

Haysappe bollan shiqqida asati shiqqidi eqqidosona ha asatappe issina maththara uththidi de'es ha asatappe na'amaththi qobee huppen aththides.

Hayssappe bollan de'iza misileninne be'ishin hedzdzu asatti oydde bolla uttidayssa be'os. Ha hedzdzu asatappekka nam'atti maaca gidishin issi na'ay addeliya. Hentta sinttan daptare de'es.

Hayssappe bollan de7iza asata tani be7ishshin qanxetida muuzee shiiqizayta achchan ichachchu asati eqidi de7osona.

Haysape bollan diza misileza bolla Tphphiya kuushsha ministere dokitere Aymede Abi nu dere woyko Derezaka Issi Lametidi Woyko

Hayisafe bollan shiiqida eqqida asata nuni beyishin enta ammanoy islame woykko musulime yizayssa gididayssa eroos hayssatikka benta ba'ale shiiqidi kathata shiishshidi bonchidosa

Hayssape bollan diza indiyo nuni beshin ba kushe ba duuna bolla wothada de7as izi simthenka oydafe daro maykirafoone uttides izakka uddadus.

hayssafe bollan dehiza misali noos qoncisizay daro asati shiiqi eqqidi kushe bakqishe issi addey gelishi mokkizayssa deyo dandawoos haaddeyka ba kushen loukke oykkides

Hayssafe bollan diza mishile nunni beyishin nu dere tophiya xeqilay ministere aymede abi sinthen uttidi asas haasayishin beyoos iza sintherakka tophiya banderay deees.

Hayssafe bollan diza misile nuni beeshin issi indeera adera nam7us zo7o oyde bolla oththidi de7osona denta kuuyeerakka gudere tophiya bayndiray eqqidi deees.

Hayssafe bollan shiiqida misileemeos qoncisizay issi addey kushe idimidi eqqidayssa beyoos enta guyerakka makina bolla elektirike asay ooththizayssa beyoos

hayssafe bollan shiicida asata nuni be'ishin wurikka intas laythay bida saakko baynta kushen woraqate oykkida intafe issi issi naykka shaashe qacidosona

hayssafe bollan diza misilአ gidon beishin heedztdzu attum aasati beettosona hayssatikka banta kushe idimmidi uttidosona intafekka issi adde ba kushe duuna bolla woothides

Hayssafe bollan asati shiiqetidi uttidayssi nuus qoncisiza inta sinthenka hayllandera haaththi dizayssanne qiishshay darapheza sinthen uttidayssa akikos.

Hayssafe bollan asay shiiqidi uttidayssa be7o danda7oos sinthenka issi addera issi macarade oosana enta buyerakka issi indoy shaashe qacada beettawus.

hayssafe bollan shiiqida misiley nuus qonxisizay issi addey booththa shurabe maydi ba qodhe dunguza xaaxidi hokkidi phuute tokkizayssa beyoos

hayssafe bollan shiiqida asati noos qoncisizay daro asay gaathan uttididi ishin sinthekezidi qasse paydon tammafe daro asay qaala gelizayssa beyoos.

Hayssafe pudden shiiqida asati nam'u indoti beettoosna issindee suntekka yeddota ganachira anne issineyakka bolla raaheelrao.

hayssafe bollan diza misile nuus qonxisizay dumma dumma mayido may7o mayida macati shiiqeti uttedi shashi mizayssa be7o danda7oos

Hayssafe bollan shinqida misilenos qoncesizay nam'u asati kushe salantetidayssa essees hayssabuwerakka itiyo post izaxofey deees.

Hayissappe bollani dizza misile nunni beyishini issi indoyi uttada tukke penitisidayisda be'o daniddayosi ha inde sinithanikka ixxani cuyishe dizayissa akeko danidayosi.

Haysape boollan shiiqida misilee nuussi qonccissizay biron ooseththishe aqqida zarphphee des; haysa bollaka na7ithi eqqidi de7oosona.

Haysappe bollan nuusi qoncisizay dumma dumma medhoy diza bajaje woyko hezdzdu goomay diza kaamey salapetid eqidaysa beyo danda'osi.

hayssafe pude waggan shiiqida giya kaxati beettosana heyssanka ayfaayfetikka di7oosana ayfaaa petappe muuzeynne birto kaneyka xeesettes

hayssafe bollan shiiqida asati wora giddon uttidi timirte tamarizayssa beyo danda7oos hayssatikka ba kushen dabtare oykkidi de'oosona

Hayssafe bollan qoncida misile woykqo giigida mishile dumma dumma ayfaayfeti bayzettiza emmibi mine markit giza suuqe dees.

Hayssafe bollande iza misileniyos panqisizay tophiya dijitale tuma histanas giidi telekoomey payg jiigiza mitorki ehidayssa erisoose.

Hayssafe bollan shiiqida misile yunifeshion dumma dumma asati qaaxishin beettees makinatikka woykko kaameti kude duge qaxizessan beyo dandaos.

hayssape bollan de7aza tamarti gurikka tamareso mayo may7idi yiidi tamareso wulayfen eqqidayssa beyoos macatikka banta huphe bolla shaashe xaaxidi deyoosona.

Hayssafe bollan shiiqida misilenoos qoncisize yuuni porme woykko tamareso may7o may7ida nayti tamareso wula bolla yiidi eqqidayssa beyoos hayssati macatikka wurikka ba huphe bollan shaashi xaaxida.

Haysape bollan shiqida misiley nus qoncisizay issi na'iya zo'o mayo mayada ba hashen borsa oyqada wora achan eqada photo dendidaysa bo'o dandayos

Hayssappe bollan diza misile nus qonccisizay issi indoy garssara kareta bollara boththa mayo mayada ba huuphe laalada killira haaththe gogizason eqqada de'aus.

Hayssappe bollan diza asati booththa may7onne karetha may7o may7idi meeda bolla eqqidi de7oosona. Inta sintharakka uttidinne dhiskidi dida asati beettosona.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin issi indiya ba ayfe bolla manaxire wothada karetha moyo mayada liime liimizayssa beyo danda'os. Ba kushaka budde salo denthadus.

hayssafe bollan shiiqida mishiley noos qoncisizay daro nayti gelidi liime liimizayssa beyo dandawoos hayssatikka kallo deizayssa ha mishile qonciseys

Hayssafe bollan de iza misile muos qoncisizay gaammo dere arba mincen deiza dunguza addebaawe geetettiza bolla nunabessees.

Hayssabey pudde bakara issi addey booththa may7o may7idi karetha soli karsera aaththidi bakishen haylasho ekkidi deizayssa be7oos haaddeykka ayfen wanaxire aaththides.

hayssabe gollan dica misile mini de ishin issi naiya karectha moye ma7ada hayfen manachere aaththada liime leimishin beyo dandayoos

Hayssafe bollan shiiqida misilenos qoncisizay asati pora giddora giigettida darajan dugi wodhizayssa pe7o dandayoos.

Hayssafe bollan shiiqiti deiza asata nunife ishin dalga cililo meedan eqqidi de7osana hessatikka bollara bootha mayo may7di issi nay ba kushen shantan oykkides

hayssafe bollan de iza misile yunibe issin issi woxxate nay woora giddon eqqidi tophiya bayndira maydide izayssa beo dandawoos iza wuyerakka dizay cililo maata

Haysappe bollan diza misileza beyushn 2 asat utid tamareta mazagibuzaysa beyo danda'os , asatika banta huphe bolla qope wothidosona.

Hayssape bollan de'iza misile nuni be'ishin tamaare nayti tamaareso mayo woykko yuniforme mayidi sallafetti eqqidayssa be'o dandda'oos tamaaretappekka heedzdzati uttidosona.

Hayssappe bollan assathi shiqithi sallapetidi dizayssa beo' dandao'ss. Haysata gidonkka issi macoya dawuss nammu' assathikka sinthan uttidi mazagabosona.

hayssapey pude baggan nayti salafettidi deizayssa beyoos sinthenka enta mazakabiza asay uttidi de7oosana naytappeka issi na7ayi bahuphen qobe wothidis.

Hayssafe bollan diza misile nomi beshin paydon ichacho asati oyde bolla uttidi haasayizayssanne issinade eqqidi deizayssa beyo dandaawas sinthenka wazarqabi haasayi deyoosa.

Hayssafe bollan shiiqidamusileinni peshin cililo may'o mayda nayti woy quccililo yumiformer mayda tamareti yiidi salafettidi ekqidayssa beyo danda'os ha baggarakka mazakebiza asay doossa.

hayssafe bollan shiiqidi eqqida asati Salafettidi diqqidosona hayssatappeka heedzdzu macati karetha may7o maydi deyoosona issine akkan bijaama mayadus.

hayssafe bollan diza misile noni beishin issi kalal omaro mayida qashena uttada be7esho immishin beessees izaachchen kayssey adde uttidi mazgabishe deees

Haysappe bollan dezaysa nuni bei'shin hashshu dssi gides gamo cencha toho kuwase kai'za kilebeti tophiya permilen gelidosona giza kesay des

Hayssappe bolla baggan de'iya misile nusi qonccidayi issi tophphiya dere dorada wotido wotanchchera issi tophphiyan dere dorido woxida wotanchchara dees.

Haysape bolan shiqida missilen nusi qonc'isizay issi adey nam'u shalametida naytape oni nam'anto kezidako oni hedzanti kezida qonc'sishe de'es.

Hayssafe bollan shiiqida nayta nuni be7ishin paydon tammafe daro nayti beettoosona. Hayssatikka isporte oothishe dizayssa beyo danda7oos. Maaliyakka mayida.

hayssafe bollan diza nayta nuni beeshi cililo moyo mayda kowaaseka iza nayti beetosona ensetikka oge bolla hametish de oosana inta guyo baggarakka ginbebeettees

Hayssape bolla nuni beeshen cililo may7o may7ida kowaaseka diza nayti sa7an uttidi deizayssa beyoos enta achchenka issi naay eqqidi deees gede baggarakka gashe nayti shiqidideosana.

hayssappe bollan shiiqiday nuus qoncisizay paydon lapun indosi woxxanas giigeti eqqidayssa beyo dandawoos inta guyenqayssi zo7on oremandadey dees

hayssabe bolla nuni beshi miyasati shiikidi kowase ka izayssa beyo dandawos issi nay samay maydes issi kilebey qasse galal7o maydes

Hayssafe bollan diza misile nuni be7ishin cilila mayo mayida kuwaase kaa7iza nayti meeda bolla eqqidi de7izayssa be7o dandda7oos. Entta achankka issi bootha mayo mayida addey eqqides.

hayssafe bollan shiiqida misilenoos qoncisizay atlete marta gizaara hildzu shiya metire woxxada issintho keezidayssa be7o dandayoos

Hayssafe bollan deisa mishileneni diishin ham'u dumma dumma kilabes ka izanayti woykko kuwas ka izanayti shiiqidi eqqidi de7oosona inta giddonka intaas tababarizay dees.

hayssabe bollan de iza mishileniyos qoncisizassatho asati daroti issi mela melaya maydi de7oosona hayssatikka kowaaseka iza nayta gidoyssa eroos

hayssafe bedlon deizan saan beishin nam7o dumma dumma kilefestayiza meeti kowaase qouddishi oykko ka ishi be7o danda7aas inta geerakka berenney dees

hayssape bollan shiiqida misile nus qoncisiza nam7u dumma dumma kilebes ka7iza kuwaase ka7anchati meedan issipe kuwaase ka7izayssa beyo danda7os

Hayssafe bollan shiiqidi eqqida asati hayssatappe oydati issi mala may'o may dosana issi nayka ba kushen kowaase oykkides issi nayka dunguza melo may'o maydes.

Hayssafe bollan shiiqida sanonibeeshin nam'u dumma dumma kilobes kayiza nayti meedan kowasa oykkano woxxaretizayssa be'o dandawas inti kaa'iza meydaykka cidi lokko.

Hayssafe bollan shiiqida misi leenos qoncisiza dumma dumma medho malo may'ida qowaseka izanayti beettosona hayssatappeka issi kilebey celilo malo may'idayssa be oos.

hayssafe bollan diza nayti kowase ka7izanay ta qidoyssa ero danda7oos hayssatikka meeda hamitishedoossana inta guerakka calilo mithati peetossana

Hayssafe bollan diza naay nunibeishin zo'o may'o may'di qoodhen qasse tophebandirakkirara xaaxettida medaliya aaththidi kushen manca oykkidayssa beyoos.

Haysappe bollan dizayasa nun beyishin safaricome erisonoso othetizays betes. Haysanika arba qamara wozigid ufayetane giza oychas doorora Des.

Haysape bolan shiqidi de'iza nus qonc'isizay tuboy xaxetidi utidaysa beses ha tuboyka hatesinne duma duma mishatas go'es.

Hayssappe bollan shiqqida missiley nus qonccisizay miththi qerizayssa woykko palqqizayssa beyxxe woykko kaltta giiza masaray bettes.

hayssa misila nuni beishin daro filashe disketi shiiqettidi issi bolla doosona eeta oohthoykka daata gizawazaana issi bolla shiishidi oykkokko

Hayssappe bollan shiiqida misile nuni akekishin tekinolojey ehidayssa woykko elekitirikera ooththiza pude kessinne wodhethi maaddizaysako.

hayssafe bollan deizayssa unifeshin karetha medhoy beettees hayssika oto asa denthizayssa woykko kaamera gizayssi bettes.

haysafe bollan shiqetida misillenos qonqisizay silke sintosaynne goyeso shiryeggidi bessosona hayssaska goyesora heedzdzu kameray dizayssa beyoos

hayssappe pude baggan diza misiley nuusi qoncisina beniyodde asati yethi hethana sinne zeena siyanasqoyettizayssa teepelqizayssa be'o danda'osa hayssaska oykkizasoy dees

hayssafe bollan shiiqida misiley nus qoncisizay tamay wora mizayssa peyo dandawoos cuwaykka gulu gidi garsera pude kezishe deees

hayssafe bolla noos shiiqiday sinoos qonqisizay dumma dumma medho oykkida markereti beettosona hayssata bollaka kaligraafi gizaxuufey beettees

hayssafe bollan deiza misile nuni be7ishi issi indiya boththa mayo mayada baho ezape gissizayssa beyo dandawoos kushenka oykkadus

hayssafey bollan deiza misilenes qoncesezay komputere nuni goittishin maaddizayssa mawus giza mishiyo bessees hannis kamedhoy kareth gidoyssa beyo dandaros

hayssafe bollan giitetti damisilee noos qoncisizay gooththa qalameda giiyida lo7iza sohoy beettees moskooterakka nu kare xeellishin mithaygi beettooson

Hayssafe bollan shiiqida misilaynoos qoncisizay dumma dummamedho oykkida irsarese geeshshanas maaddiza miishata bessees.

Hayssafe bolnan shiiqidi eqqida asatappe am7ati adde gidishin issi niya qasse xelata may7o mayda indofo addeyka bafushen aykkowaza waraqate oykkides.

Haysape bolan diza missile bee'shin ichachu asati eqidi dizaysa be'os heysatapeka gidon adusa adey eqidi dees banta kushenka apex gizaysa oykida.

Haysa misilan be'ishn Tunga kataman asay basera banas ahiqetid issi bolla salafetid de'iyaysa beses. Eti gidoppeka daro macanatika dosona atuma natika dosona.

Hayisappe bollan shiqidi uttuda kameta nuni be,ishin entasi medhoyi samaye gidoyisa xellos hasatasika oydu gomay de,ees

Hayisape bollan diza misileyn nu be7eshin issi na7ay gare oyikidi eqidayisa be7o danida7os iza achanika ketheza gidawazi dees

Haysappe bollan shiqida misiley nus qoncisiday karetha mayo mayidi eqida nashiza dere tophiya xeqilay ministere ahmede abiy dees.

Hayisape bollan nun be'ishen issi gala'o medho oyikida hezu qommora diza bajajeti eqa babola canada yizaysa be'os izi guyeraka samaye medho oyikida bajajeti de'osona

Hayissappe bollani dizza misileni nuni beyishini galali'o medha oyikida kameti deyossona hayissatikka tamaretayisa gidoyissa beyosi, iyasikka oyiddu gomayi deyesi

Haysappe bollan shiqida misiley nuusi qoncisizayi Gita asphaltey oothetishe dizaysa beyo danda'osi, haysan qasi oge giigisiza dozoreti oothishe de'osona.

Haysappe bollan de'izaysa nuni beyishn dalga haathey betes, ha dalga haathe tixanaka asati Hatha gido gelena tixan de'zayaysa akeko danda'os.

hayssafey bollan de7iza misile nuni beyisi haachche garsera pude pultizayssa beyo dandayoos heni baggarakka karethanne booththa walakamedh oykkida kaameti eqqidide oos

Hayssafe bolla shiicida bisileynoos qoncisizay gita kaameti tiixan eqqidosana hayssatappeka issi nay elatirikera oykko abaratera qaaxees.

Hayssafe bollan de hiza mishile uni beeshin baabure ogey beettees hayssa bollarakka henira ha yiza baabure be'o danda'oos ogeykka shuchi aadhdhi aadhdhidi deees.

Hayssafe bollan diza asata nuni beeshi oge bollara aadhdhizayssa bessees hayssata achchinka may7o baytiza nayti he oosana aspaltarakka kaameti puddeha aadhdhosona.

Hayssafe bollan diza misaleume beshin gita doozere gade goyizayssa be7oos ha doozereykka medhoy galal7o medhokko iti xarakka mithati beettoos.

Essappe bollan de'iza misile nu be'ishshin nibe internashinale banke beettees. Iza sinittanekka nam'u moteret de' oosona issi motera bolla addee uttiri dees.

Hayssafe bollan shiiqi damisi leemus qoncisizay nam7u macati haaththe haaho dereppe hidi ba7idi bizayssa be7o dandawoos issiniya sinthen da7oos issiniya qasse guye.

Hayssape bollan diiza missiley nus qonccisizay zo'o qorqoroy kexxetishshe dizayssa besses keththeykka wurerenna.

Hayisape bollan diza misilan beteshini issi inideya botha mayo mayada bakushenika dawutare oyikada issi adya hasayisishin beses adeyka issi kushe pude denithides

Hayssappe bollan beetiza misilen,nahu green bottan geetetiza,tammu perecente ciigiddi keeththan dussa dandda'za mala beeses.

Haysappe bola de7izaysa nuni be7ishin gita foqeti kexetidi wuridayti betosona.haysata guyeraka buro oththtetishe de7iza sohoy betes.

Hayssappe bollani shiiqqida misile nus qoncisizay buro keexxettidi wuronaa soy beetees.hayssika doozeerey bookki shidizayssa be7o dandawos.

Hayssafe bollan shiIqida misile nuus qoncisizay bootha qalame ti'ettida sohoy beettees. hayssaska wulay zo7o medho oykkidayssa be7o danda'oos.

Hayssafe bollan shiiqida misilenos qoncisizay buro keexxettishe diza sohota hessies hasohotikka buro keexxettishe ge7oosana inta buyerakka woray beettees

Hessafe bollan shiiqida misilemoos qonqisizay heedzdzu asati issife shiiqidi nashshizayssa pe7o dandawos inte simsenka huuteynne haylandera haaththey dees.

Hayssafey bollan shiiqida sohoy booththa qalame tiettidi lo'iza sohokko hayssaska dirsay ginbelan direttidayssa peyo dandawas.

hayssafe bollan diza misilenne beyishin daro asati eqidi de'o sola hayssatikka issi mala may'o may'dosona issi addey onta giddon hara may7o may7jide issi ndoykka hara mayadus

Hayssafe bollan shiqida mishilenoos qoncisizay garsera nigde banke dizayssa bessiys bollara qasse boro keexettidi wuronnaa keeththey dizayssafe eesoos.

Hayisape bollan diza tamareti patana patenetishe doyisa be'os issi oyiden na'mu tamarey utidaysa be'os issi tamarey barika utidaysa be'os

Hayisape bolan diza missilen nu beishin issi kifilen tamarete shiiqidi utidi tamarizayisa beo danida'os ha asatika woreqete bola hokidi xafishe deosona.

Hayssappe bollan misilezan nu xelishin asati shiqetti uttiddi silxxena oyko timmirte ekkizayssa dandda'es.hessatikka xafishenne aykko gishe dizayssa be'os.

Hayssappe bollan deeza misile nus qoncisizay iita gashe nayti tamaresoppe kezidi ba borsa ba7idi tamaresooppe kezizayssa be7o danda7oos.

Haysappe bollan shiqidi eqidda asati timrtesso ongidi woykko angetidi aysa mayzza mayomayidi de'sona entta guyerakka .ithati bettosona.

hensafe bolla shiqidha mishilen mibeeshin dumma dumma asati soha pekizidi hametizayssa be oos haysseta giddonka issi macaheta awuss

hayssafe bollan shiiqida misilenoni beshin tamare nayti shiikidi isse chi bilan uttidi deisayssa beyo dandawas hayssataska sinthen dabtareynne iski birtoy deees

hayssafe bollan shiiqida misilen nuus qonccisizay ogey buro oosetishe dizayssanne iza achchen giigetti ongida sohoy dizayssa be7oos issi adeykka heni dixan beettees.

Hayssafe bollan de izayssa nuni beessin daro asati woykko nayti komputere kilaasen uttidi dizayssa be'o dandawos wuri satas miisenka issi isi komputerey uttidi deees.

Hayssafe bollan shiiqidda misile miyos qoncisizay ha hirdara yumberesti bessees ha yumberesta sinthenka issi hawultey eqqedi de'ees

hayssafe bollan shiiqida tamare nayti wurikka tamare so mayo may7di oyde bolla uttidi baynta sinthen giigettida komputere sinthen uttidayssa beyo dandawoos

Haysan nuuni be'izay woyko aakekizay issi asfalte ogen issi aysuze woyko gita kaame ha yizaysa be'o danda'os.

Hayssappe bollan shiiqiza misile nuna besizay gita dalgga asppaltte besees. Ha asppalttenkka asati hamutishe de7oosona. Kamekka pude duge aadhishe de7ees.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishshin gita aspalte oge gita kaamey ooththishin beyo danda'oos hayssi kaameykka booththanne kareththa medhdho walakka eqidees

hayssafe bollan de7iza misileemos qoncisiday issi addey ogeera amiti shikki debizayssa bessees haaddeyka booththa caamma paathides

Hayssafe bollan diza misi leenone beyishin gita doo zere yiidi oge giigissizayssa woyqo bokkizayssa beyoos guyerakka daro asati shiiqidi yiishe de'ooso.

Hayssafe bollan diza asati issi makina woykko kaame esisizayssa beyoos issi nayaka mekelakeya may'o may'idis guyerakka bajja jeera dumma dumma kaamera yoossana.

Hessafe bollan diza mishilenos qoncisizay issi kaamey gita aspaltera haayiizayssa bessees izabuerakka hara kaame beettees.

hayssape bollan de7izayssa nuni be7ishin daro asati oge bolla eqqidi de7izayssa be7o danda7os hassi ogeykka buro oosettizayssakko inda guyerakka issi kaame gede bizayssa beyo danda7awus

hayssafe bollan de iza misi leenos qoncisiza kigide achchen muuze akko bayzettiza so achchen oydetinne tukke bayzettizasoy beettees

Hayssappe bollan diza misile nuun aakekishin addussa tuuboy xaxetti xaxetti qashetti uuttoyissa beyanaw dandda'os asatikka miiththa garssan de'iossonna

Hayssappe bollan diza misile nus qonccisizay ba huuphphen qoophe aaththida cimati kushe meeceti dizayssa besees. Entta guyera poto denththiza asati doosona.

Hayssa misila nuni be7ishin tamareso beettees .issi gaxare tamareso sinthe baggara banddiray eqqidi dizayssaranne duge baggara qasseka sheeshshasoy dizayssa be7oos adireykka lo7ees.

Hayssafe bollan diza mishile nonibeyshin dumma dumma may7o may7ida asati giidi bamba doyidi banta kushe meecettishin be7o dandayoos hayssatappe kayssi nay ayfe maaxiraathide

Hayssafe bollan diza misile mumibe ishin nam'u asati baynta qoohdhe bolla dunguza xaaxidi bamba duuyidi kushe mecetizayssa be'eu danda'as hayssatappeka issi nay ba ayfe bolla malaxire ooththides.

hayssafe bollan diza misile mine beeshi ba hodhe cshaa she qasida indoy yaada han baamba dooyana haaththe tikkizayssa beyo danda7os hayndiy akka zo7o may7o may7odus

hayssafe bollan diza misile nunibeshi gashe maatay doliza care giddon issi tankere dooyekkidi haaththey kokizayssa be7o danda7oos hayssaska tubboos madhoy samoy arenguwade

Hayssafe bollan diza misizannumibeshin oyddo asati bambachen eqqididi izayssa beyoy dandawa hayssatappeka nammu atti baynta huphe bolla qoobe wothidi de'ooson.

Hayssafe bollan diza misile nuni beyishin haaththe kezizaso asay ginbera yuushi ginbidayssa pe7o dandagoos hayssaska samay medhora walakakko